niriba ayi n-ʒia ŋɔ yino maa gbubila laɣiri o nuu ni ka foonnima pam do o tooni ka loba paya ŋun ʒi m-pahi o ni maa o yɛla liiga ka zaɣ' ʒɛhi be di puuni ka zaɣ' dozim be di puuni tia gbuni ka bɛ ʒia ka ŋun gbubi laɣiri maa ye liiga piɛlli ka bɛ yili sambani ni

Niriba n ʒeya ŋɔ. Bɛ merila yili ka lora za be tooni. ka tihi pam beni ka so ʒɛya ka pili zipil dozim ka so zaŋ o maŋ pa beni zuɣu n yɛrj so tingbani ka so tam beni maa zuɣu n chana.

salo n-ʒiya ŋɔ paɣiba mini dabba n-nyɛ ba bɛ zooya pam bɛ ʒila kuɣisi zuɣu ka bɛ zaŋ tiivi tabili dikpuni ka niŋ laatinima niŋ duu maa zuɣusaa ka shɛba zaŋ bɛ baajinima m-pa kuɣisi maa zuɣu

Niraba pam n ʒɛya ŋo ŋun bɛ tooni maa yɛla liiga tankpaɣu ka piri namda sabinli ka ŋun paya maa piri namda sabinli ka so jinjɛm sabinli ka so yɛ liiga piɛlli ka paɣaba ayi ʒɛ bi sunsuuni paɣa yino maa yɛla liiga sabinli ka yino maa zaŋ bini n yili o nyingolini ka bi ʒɛ duuni

niriba n-zaya ŋɔ niriba pam n-nyɛ ba paɣiba mini dabba ka bɛ shɛba ye liiga sabila ka shɛba ye liiga piɛla ka piri namda ka zali teebuli bɛ sunsuuni ka zaŋ bini pa di zuɣu ka niriba ayi zaya ka teebuli za bɛ sani ka bɛ zaŋ bimpiɛlli pa ka zaŋ bindozim n-zaŋ pa ni pɛn

Kom n doya ŋo kom maa biɛ pam ka yiya baɣabaɣali ka niraba ʒɛnʒɛya ka shab ʒiya n kohari bindirigu ka shan bari moto nim n garita kom maa ni do shɛli maa di biɛ pam

Niriba pam n-zaya ŋɔ bɛ diɛmdila bɛ kali diɛma n-nya doo ka o so chinchini o nyɔɣu ka bɛ zaŋ bini n-ʒili doo ka yili za bɛ nyaaŋa ka n nya ka katawia zaya ka kuɣu zaya ka shɛba ʒiya ka bɔŋgɔnima za bɛ tooni